Nu gaammo dere wogan eretiza gamma mehetape issa gidiza paray beetishe de'ees. Ha para toggidi para bolla buraqisishe diza asati betosona.

Mdhoy zo7o gidiza zimeththay dhoqu giza yelaga booray beetishe dees ha boorafe sinththebaggara asatide7oosona.

Dumma dumma gammo deren de''iza asati issippe shiqidi ya'zan uttidi ossoba zoretishshenne dumma dummaba zoretishshe detes

Cora asati Issisa shiiqi utidi hasiyishenne micidi ufayetishe demos haysatafekka sinthan eqizi othzaysi woyko odizaysi micisizai ba odini kushe baqanasie Gigi utididosona

gaammo asa hara biittappe dummayiya woga maayu7a banta kushen adusi oyqqiza cora asati oge duonan beettishe demmoos

Issi kawo keeththa sinthan eqqiza cora yelagati beettishe de7oosona. Ha yelagatuppekka issi booththa maayo ma7iza attumaage sooppe ke7idi entakko bishe beettees.

cora asay issife shiiqidi woykko giddon nam7u asati eqqidi duranas woykko kaaanas gi duurettizayssa suura beettishe de7oosona

hashshu ufayxeta yaagetiza xuufe xaafettiza woraqata demmoos haworaqatappe sinte baggara cora asati eqqidayssatinne inti ufayssa wodiyan miyo kattata demmoos

Yaa,'a yaa7anas gi keexettiza issi aaho keeththan uttiza kawo sarotetha naagisiza cora asati beettishe de7oosona

toora ba kushen oyqizi dumma dzumma gaammo woga bessiza maayota maay7iza cora asati beettosonna hayssatappeka leemisosi qophe heyssa danka dunguza hayssa heyssa malata maay7izi beettiza asati coridi de7oosona

yoo masqala giza xuufe xaafettiza si beetishe deees hayssape guye baggara bantha kushen sarotetha malata gidiza maata coqu ooththi oyqqiza cima asati beettosona

dumma dumma kawo oosanchati issife shiiqizi yaa7a yaa7iza keeththan uttidi baynta qofa immishenne heessa danka sintan eqqida asati odizayssa xaafishe beettos

Dumma dumma sowanzan ooththiya kawo oosanchatinne heyssa danka dere cimati iza tuura yela gatikka shiiqidi issipe shiiqi yettanne dumma ola miishata oyqqidayssati beettosona.

Dumma dumma maayoy diza kawo ooshanchate woykko toopphiya sarotetha naagisizayssati beettishe de7oosona.

dumma dumma go'aasi pe'ya mitati qanxettizayssati de7oosona ha mitatu qanxetizagetuppekka hara baggara eqon diza kuwaassi go7iya mitatikka beettishe de7oosona

Cora asati ha simmi uttizi heedzdzu zo'o maay'o maayiza asatuppe eratetha ekkanassi enta xeelishe beettosonna.

Dumma dumma bessan ooththiza xoqa kawo oosanchati issi yelagay tamari wursi anjetishe izas woraqata immishe demmays hayelagaykka ba huphezan qophe malatizayssa wottides.

Kawo osanichati cooray issipe shiqidi ya'a ya'eo sohani woy issi pula kethan zepoy diza oyidezan utidi betishe de'osona

ba sintan dawutaraza wottizi izappe miye baggarakka xaraphpheezazan iskibirto wottiza issi yelagaynne iza miiyen uttiza nam'u asati beettosona

Dumma dumma ooso bessappe xeeygeti shiiqiza asati banta ooso zaara ooso zaara yaa7a yaa7anasi uttidosona ha asatuppeka issoti issoti banta ayfezan maxaxara wottidosona.

yaa7a ya7iza bessan cora kawo oosanchatinne dumma goshshanchati heessa danka cora asati issife shiiqidi uttidayssati beettusona

dumma dumma gaammo asay go7ettiyo woga mayy7oya baynta qoodhe zaara duge zaari alaliza asati issipe gidi uttizi yaa7a yaa7ishenne tamarishe beettosuna

Booththa maay,o bolla gammo dunguza siyile xaafetiza maay,o may,iza issi yelaga attu maasi beettishe deees.

Dumma dumma ammanon de'iza asati banta ammano woga maayuwa may'idi heessadankka huphphen wottida iza wottidi sintan uttida asati beettosonna.

Dimma osha kessanaasinne hara iitabata efi olanaasi maaddiza asa naati kushiyan daddidi kessiyo keeshenne hessaadanka buddeena wykko soollo uukishin sayxarati haratikka beettoosona.

Gutha nata banta kiyon idimiza yelaga macasyanne issi yelaga atumagey betishe de'osona haysatika micishe betosona

Issi keeththappe sinththa bagara guththa yelaga nayiya uttada ha xelashe betawus izakka ba dunan ba mayoza woththada ziqi ga hokadus

Bootha naxala gathi mayiza daro maca asati betosona , heysatppeka issoti issoti guutha nayta ki'on idimidaysatika de'osona.

Dumma dumma maca asati yehuwa yeta hesadaka hara hara batan bishe ma'anas bseya ma'oti issipe dancaci betizaysati de'osona

Issi wolqama buro keexetishe diza kawo keeththaynne hessappe sinththe baggara biita kammiza maatati beettishe de'osona.

Ichashu gidiza yalagga macca nati dessona izatikka botha mayo toho gathi mayidi ha xelishene enittappe issoti issoti miccana hanishin demosi.

Pultozappe woyko shappape hatha duqashe betiya iss mishiriya de'eawus ha mishiriyakka ha xelada ufaysan kumada ba acha besashe betawusu

Guththa nayitti corayi issippe shiqqiddi boththa mayo mayizayissara sa'anni wodhdhi uttizayisatti betosona.izatappe dorettida nam''ati oyidenn uttidi haa xellishshe de'osona.

dumma dumma wora medoosati toophiyan de7ikkonne izatappe issuwa gidiza geleshoy de7ees ha nam7u geleshshozi ha7i ta xeelliyode beettishe de7oosona.

issi wolqama shaafa sintan huqqizi eshaafa xeelishe de7iza cora asati beettosona ha asatikka ha shaafay dumma abba meran beettisayssa beyidi ufaysa hanotan miicishen haasayishe demmoos

Daro macasati issisan shiiqi uttidosona heyssatikka daro ba kawo oosanchatoppe tamarishe beettikkonne izatappe issiniya kushe keessada bar qofaza immanasi qoppashe de7awus.

dumma dumma kase wodiyan ola miishanne dumma hara go7as pe iyabata banta kushezan oyqqidi heyssa danka iza xeellishe dizaa asati beettosona

Wolqama bazzon beettiza issi gokkiza haatta shaafay deees ha haatta shaafappe miye baggara beettiza woray woykko maatati beettroosana.

nam'u yelagati issipe kushiyanne kushiya oyqetidi issoy issuwa xeellishenne miicishe beeththosona izatikka bootta maay7o gatti maaydosona

Tophphiya waana kaatama Addis Ababa gidayssan dagantiya zeena woykko yagetiya oodo xaafetizayssa be'ashe de'iayssi

gulele sollo kata kattiyo keethta giza xuufe xaafetiza issi taapelazi beettishe deees ha xaapelappeka guye baggara issi keeththay beettishe deees

asa naati haasayizayssa xoqu oothtidi siissanas maaddiya ha7i wodiyan yida miisha ba kushen oyqaza boottha maayo gattha maay7iza issi yela giya beettawus

wolqama denbabessan oosettiza ogee deees ha ogezappe miye baggara woratinne dumma mitati diccizayssati beettishe de7oosona

Laythay keehippe sugetiza issi attuma asi beettishe deees ha attuma asekka suufe maa'idayssara eqqidi kawo ooson ooththizayssa ba ooso oychiza bessassi odishe deees.

Namu guuba woykko wolqama ordi ekkiza asati beettosona izatappekka issoy maxaxaraza bar'ayfezan wottidi kushen oyqanas hanees

Duma duma po'a imiya misheti itopheyn de'osona hesatapeka ha'i wodeyan yida koronte beteshe de'es ha koronteyka po'a imanasinee hara go'a imanasi gidi medhetizaysa

poo7o immiza kornte giigissishenne iza shubo woxalishe beettiza cora asati de7oosona heyssatappeka corati pude tookkishe de7ikkonne intappe nam7ati bollan eqqidi pude ekkishe beettosona

wolqama abbappe gaxi baggara beettiya woraynne heessadanka katamay de'ees ha katamanka goggishe diza haaththatinne salo pucaretizayssati beettishe de'osona

Aaho denba biittan mokkiza mitati beettishe de'osona ha mitatu garsanka maatay biitta kammizayssi qoncen beettishe deees.

Issi yelaga attumassi beettishe deees ha yelaga attumasikka ba qoodhezan ba ammano bessiza woykko kire masqaley qashettizayssata qashshe wottides.

Shucha qoxidi bittara oothido ogey betishe de'es ha ogezara hemetidi gede keethako woyko issi keethako pinishe diza issi attuma asay beetes

Kareththa kanatera mayida issi attuma asi beettishe de'es. Ha asikka garssa baggara booththa shaamizeza mama'idi haa xeelli miiccishe demmoos.

puula hanotan oosettiza issi keetthay deees ha keeththappekka sinthe baggara dumma dumma oydeti de7ikkonne iza uttida asi beettenna

Dumma dumma kattamishe beettiya cora nu gaammo macazati de'oosonna ha asatikka masoobezan wottidi dumma dumma kattata maanas giigisishe demmoos.

daro bira barkushen oyqizi ha bessishe dizaa issi cimi ekkiza attu maasi beethtees ha attumasikka baasi daro biray dizayssa bessanas koyees

Guuta nayta isporte tamarsishe diza issi yalagay beettees hayalagaykka nayta guba tamarsishe de'iyoge qoncen beettishe deees.

dumma dumma katta katoan erettiza cora macasati dooreti dooreti shiiqidi issisan kattishenne baynta kattido katta ehize maanasi saampara giigissidayssati beettosona

qoodi baynta miisha idimmada woykko bira bar kushen oyqaza yiza isse yelaga naya beettashe taas de7awus

Huphe bo'ati ekkiyo dumma dumma asa naatu dimxiya woykko xoqu ottidi qaala siisiya miishata ba sinthan wottiza issi attuma asi beettees.

Tophiyan daro Kamet betosona, heysatuppe issuwa gidiza issi moretiza kamiya issi sappe hara sa efanasi danida'iza kaameyi beetishe de'esi.

Dumma dumma sarotetha naagissiza kawo oosanchati sunthay polise gezayssati banta yafaran yafaran woykko citan citan eqqizayssati beettishe de'osona.

Dumma dumma kaameti toophiyan de'oosona izatappekka asa naati issisappe hara saa baanas go'iza so kaametinne heessa danka iita caaniza kaameti beettishe de'oosona.

dumma dumma kaametinne dumma merati dizayssati beettishe de7osona hayssatuppeka leemisosi asa naati issisappe hara saa biza kaame issuwa

nam7u dummatiza maayo maayiza asati attin hanko ubba asatikka kareta maay7o maayizi ubbay bayntamaaran maaran eqqizayssati beettishe de7oosona

Cora asati beettishe de7oosona heyssatuppekka botta maay7o maayiza nam7u kawo akimeti beettishe de7ikkonne izata matan paame lo7etiza asatikka eqqidayssati de7ooso.

Issi yelaga mishiriya ba sinthan aazako xuufe xaafaza iza he asata nababisashe beettawus ha mishirieppe guye baggara bootta laxana maa7ida asatinne heessa danka ordi ekkiza attuma asati eqqidosona.

Dumma dumma bessan oththiza kawo osanchati ubbay isoy isozara shiqidi hesadanka ammano aawati coray de7osona. haysatuppeka isozi isozi banta amanu7aba odishe demos.

Nam'u baggara aaho woykko wolqama kawo keeththati beettishe de'oosona, izatappe giddora efiza issi aaho oge beettishe deees.

Issi shuchchaappe ooseththishe woribeenna keeththay beeththishe de7ees; ha keeththaappe miyye baggaara miththathikka eqqidayssathi beeththishe de7oosona.

Issi shuchchappe woosettiza keeththappe gaxa baggara mitati eqqidayssati misimaahezan xishettizi beettosona izappe garse baggan maatay dees

issi puula gidida sohoan cora para misiletinne heyssa danka maatati bettishe de7oosona heyssatappe sinthe baggara puula hanotan keexettiza wogga keeththay beettes

tophiya bandira kessishe diza issi attu maasi beettishe deees ha asappe sinte baggara cora asati issife shiiqizi keethta karem eqqidosona

kawo kaamepe kiyidi banta kushe micidi issi kawo oosanchara sarotanasi ha simmi eqqizayssati beettosona

Puula hanotan oosettiza aspalte giza oge beettishe deees ha ogeppe sinthe baggara issi zo'o meray diza aaho woykko xoqu giza keeththay beettishe deees.

issi puula hanotan hergappe oosettiza xoqo giza keeththay beettishe de'ees ha keeththappe miye baggara toopphiya bayndiray beettishe de'ees

Karetha maayo maay'iza cora asati beettishe de'oosona izatappeka kawo woykko sarotetha naagisiza asase maay.iza maay'o maay7izayssatikka nam'ati de'ishe demmoos.

Dumma dumma hargeta tekkanaasi asa nati mittiyo woyko asa naata caddiyo xaaleti bayzettiiza keththayi beettishe de'es.

Cora asathi issippe shiiqi uththidi miththaa bollaara woxalizo woykko saqalaadan ooththi keexxanaassi doommizayssappe garsse baggan uththidi issoy issuwaara haasayishe beeththoosona.

Issi ord ekiza atuma na'ayi de'es , ha yelaga atuma asiyka ba sinthan woyko ba ayfesn maxaxaraza wothid ha xeelishe eqis

Asa natu bola payatetha nagisiyo keththa yagetiya hospitale woyko heran diza kiliniken ichida c'ora hargancha asati betosona.

Issi guutta naa baakko shiishshada uttizaba melata kiguye zempada dizaa issi yelaga maca nayaa beettashe de7awus.

barnam'u kushe salo zaarada xeellashe dizanne waassada kaccashe beettiya issi mishiriya de'awus izira eqqiza cora asatikka beettishe de'osona

Banththa bessan bessan siththi gi uththidi issoy issuwaara haasiyonththa de7ishe sinththa xeelliya asathi beeththishe de7oosona; izathekka haaththe haaththe oyqqidosona.

booththa mayo maayiza cora asati eqqidayssati beettishe de'osonna ha asatikka aazasi eqqizayssati giikko asa naatu bolla payateta naagissanas woykko harge teqio ooso ooththanas eqqidayssata

Cora asati issife shiiqidi issi keeththa karera he mettishe beettosona izatappe sinthe baggara issi kareta sure gixxiza woykko ba sum7on maxaxaraza wottiza attomasi beettishe deees.

issi puula kawo keeththa sintan eqqihiza cora asati de7oosona hayssatuppekka issoti issoti macageta gidikkone attu maagetikka de7oosona

guutha nayta woykko gacino nayta idimmiza asati beettosona ha asatuppeka nam7ati ubba ha zahari bettishe idimmikkonne issiniya giddon dizayssi zokkon ba7aza eqqadus

Cora asati yela ga natura cima asati issipe macay attumara shiiqidi issisan eqqidosona hayssatuppeka tohoy hametonta issi asi kirancheza oyqqi eqqides.

Bootta mayomaay7iza cora asati beettishe de7oosona hayssatikka banta kushen woraqata woraqata oyqqidi eqqidosona izatappe heedzisati issoy issuwara gattizi woraqata issua oyqqiza issi attu maage barka oyqqi eqqides

Guuta nayta harge teqanas hargeppe sinthatidi etta kitifaateza caddishe diza issi kawo oosanchay beettes

issi yelaga nayeya zo7o maay7o may7idoyssara ba kushe yeddada guuttanaaayo huuphe oyqashe beettowus ha guuttanakka idimmiza issi attumaasi ha yelaga nayyo xeellees

bolla payatetha naagissiyo ooson anjettiza kawo oosanchay eqqidi hargancha asa xeelishenne izata be ishe beettees

cora asati issife shiiqidi kawo oosanchati baynta qofa qofa birshanassinne heessadanka yaa7a yaa7ishe beettosona

Asa naati corati woykko kushettizi ichiza alga pude kessidi kaame caanishe beettosona hayssatuppeka garsappe immiza oyddu gidiza asatinne bollan eqqi ekkiza nam7u asati beettosona.

Guuttanata woykko gacino nayta idimmidi eqqiza nam7u attu maasatinne heyssa danka issi yelaga maciya de7awus izata matancoo eqqiza issi maca nayeyakka beettawus.

Oytamu pultoy deiza biittha hospitale yaagetiza xuufe deiya arbamince hospitale beettishe de7ees ha hospitalezikka dumma jumma go7a immiyo gaadan ereettes

Haththa duqida mishayi qodayi bayina woyikko coray beettishe dees.izabittanika eqqida nam'u saroteta naggisiya woykko kawo police yagetida izati eqqidosona

Dumma dummabatti bayizzetiyo issi wolqqama suqeyi betishshe de'ees.haa suyiqqe sinththanikka bollanni kaqqonni de'izza Soo mishshatti bettishshe de'osonna.

Disi gido dheka kilinike giza xufe woyko tapelazi xafetizaysa demishe de'os iza mataraka daro atuma nayti hemetishe betosona.

Issi yalagasi kawo ooththanchati imishenne woykko banttappe yagidi ooththo minththethanas oychishe betosona. Ha asatikka hezdzdu gidizayssati issi atumas imishe de'es.

Xoqu giza bessan woykko nam7anto oykko heesantho gakkanaashe bollawu keexetiza keetti oykko pooqe beettishe de7ees.

Wolqama mitati beettishe de'osona. Ha mitatikka dumma dumma go'an pe'oosona. Izatikka asa naati uttidi kuwan shempanassinne biitta haattay meecento mala maaddosona.

cora asati issipe gidi eqqidi ha xeellishe demmoos ha asatippeka sinthe bagkara bootta may7o maay7ida asati izatasse zore immishe beettoosona

sarotetha naagisiya dumma dumma bessan ooththiza kawo oosanchati issife shiiqidi banta kushen koxe koxe oykidi eqqizayssati beettishe de7oosona

usuppunta kifile tamaridi koyro woykko issantho daraja kiiza issi guutha naay beettishe deees hanaaykka ba anjettizo anjoranne asintan eqqiza issi attumasaara beettes

gammo woga mayuwa barqodhe zaara duge zaari alalizi woykko xaaxizi ha simmi eqqiza ba ayfen maxahaxara wottiza issi attumasi haasayishe beettees

Dumma puula hanotan woykko shuchcha qoxidi heyssadanka ashawazaara gattizi biittara oytcthizi as palte giza oge medhizoyssi beettees.

Shuchchappe oosettiza kase keeththa leemison keexettiza woykko gatta keeththa daaniza issi keethtiya beettawus ha keeththep sinthe baggara cora asati eqqidayssati de7oosona.

Cora kawo oosanchati issipe maara naagi eqqidi ha xeellishinne bantha kushe baqqishe beettosona izatappeka issoti issoti karetha maay'o maay'idosona.

katha bukkiza maashineza demmoos ha mashinezanka katha qollanasi gi shiiqi eqqiza cora asati beettishe de7oosona

spuula hanotan keexettiza keettappe sinte baggara pu gira mitatinne heessa danka hara hara maatati beettishe de7oosona

Shuchchappe oosettiza oge giigissishe beettiza cora asati de7oosona ha asatikka shuchcha qoxidi biithara uyttishe beettosona.

Shuchcha biittara qoxxidi wolqqama lo'o hanottan oththido issi puula oggey bettishe de'es ha oggezappeka miye baggara qorqqoroppe kexxetiza keththati bettosona.

Cora Kameti betishe de'eosona ha kametapekka miye bagara shuchaza qoxidi bitara oyithizo lo'o ogeye betishe ha'i ta demaysi

Shuchcha ashawazaara gaththizi keehippe puulayzi ooththiza issi keeththay beettishe de'ees ha shuchchappe oosettiza keeththappe gaxi gaxe baggara mitati ze'oosona.

Keehippe puula hanotan oosettiza lo'o keetta demmishe de'oos. Ha keettaza giddonka dumma dumma tsawulappe metsettiza oyddetinne heezzadanka saaxinet beettoosona.

Dumma dumma bessan oththiza xoqqa oosancha assati bantta kushshe xooqqu ooththidi bantta issoti issoti bantta kushshe guuye qoottidi haa xellishe bettossona.

Bantta maara maara oyqiza uttiza woykko ziriyan uttiza tamaare naytti bettossonna izattakka xellashe diza nam'u maca astamaarettikka bettossonna

Miththa massidi woykko shukidi erancha assathi medhizo dumma dumma oydde qommothine heyssadankka iqqa woykko mishatha wottiza mishayi bethess.

Xoqa bessan ooththiza kawo oosanchati uttidayssati beettosona izatappe issi attu maage ba haasayiza dindeza xoqu oothti siisiza miisha oyqqidi maxaxaraza ayfezan wotti ha xeelli haasayishe beettees

numaatay boncheto giza qofan cora asati issife shiiqizi kaame sintan wottizi ha hemettishe beettosona

Cora qooday baynna asati issippe shiiqidi banta biittan woykko banta heeran de7iza aapoza bookkidi haaththay issi yaparara baana mala maara maara oyththishen demmoos.

Dumma dumma iitabata oliyo bessan olanassi caani ehizi bargguye bagga gongge coqqu oothi qoqqofishe diza kaamee de7ees.

Iitabba canniya issi kamey bettishe de'es. Ha kammezankka cananassi akafan geelissi gelisidi pude olliza issi attuma asi bettes.

keetta pitiyo peexa banta kushen oyqiza cora asati de7oosona hayssatuppeka miiye baggara issi attu maage akafaza oyqi eqqides

cora maca asatinne attuma asati keethta pittiza peexa oyqqizi hokkanas dandayettonta gishas eqqidi pittiya hawudiyan yiza peexan go'ettishe beettosona

wolqama kaame beettishe deees ha kaamekka xoqu gidi ba caaniza miishata woykko maata buura malatizayssata qoqofishe demmoos

Ta xeelasi kehippe loizanne medha oppekka dariza issi kareththa Mayo mayiza yelaga naiya beyashe deawus ezzakja uttida ba dawuteraza bola namu kushe wothasu

Uttidi bottaa mayo mayidi heesadanikka bari huphesan qophphe wotidi asa na'a utis photo denito eriya issi atuma asi zo'o mayo mayid asa poto denitishe demosi.

Payda matoqeza waayi kesanakonne iza kesiyo ogiya keehippe tamarsiza xuufey xaafetizs tapelazi beetes.

Inte banke akkaawuntiya payduwa payda matoqezara gattite hankko wode daro metoy de'es gida xuufey xaafetizayssi beettishe de'es.

Issi asa kushe woykko ichashu bira'eti beettishe de'oosona izaappe miiye baggara issi komputereza bolla ichashu biradesi zo'o irsasezan xaafettizayssati beettishe de'osona.

nam7u yelaga maca nayti issoy issuwaara haasiyishenne xeellishe beettosona izata sentanka dawutarazinne heessa danka komputere beettees.

payda matooqe zaara gayttida ba giigissanas koykko haga yaatete yaagaza bar kusheza malatashe beettiza issi yelaga maca nayeya de7awus

poo7oy keehippe beetonta keetaan woykko issi xumi ekkiza bessan deiza cora asati uttidi beettishe le7oosona

biitta erisiya woraqata woykko payda matooqe gizayssa dumma dumma qaalan ootos giza xuufe de7iza tapeelazi beettishe de7ees.

Booththa maayo woykko xibbaba daanizayssa gaththi mayidi bantta huphphezankka booththa pooxa xaaxiza orttodokisse ammano kalliza assati bettosona.

Dumma dumma kawo osanchati issipe shiiqi utidi banta oso sintha wati suganako zoretishenne hesadanka issoy issuwara qidhi micishen demos

Issi aaho keeththa giddon dumma dumma cora meray diza asay eqqidi ha xeellishenne hamettishe beettosona. Ha asatuppeka sinthe baggara maatay beettees.

Cora maca asatinne attuma asati issipe shiiqidi issi bessan eqqidosona hayssatikka bantha kushe baqqishe beettosona izatappekka qoodan macageti keehippe dalgi beettosona.

cora asati yelaga naatura heyssa danka cima goshshancha asati kawo oosanchatura ubbay shiiqidi issipe beettishe de7oosona

toopphiya dere asa sarotetha naagisiza polisetu wontha giza xuube xaafetiza tapelazappe sinthe baggara eqqiza issi attomasi beettees

Nam'u asati beettishe de'oosona izayssatappeka issoy wolqama kawo kare biittan ootthizayssa gidikkonne issoy nu tophiya kawua dotoriya aabi ahameda.

Dumma dumma bessappe doorettizi shiiqiza kawo oosanchatinne heessa danka goshshanchati issipe shiiqidi yaa'a uttidi sinthara odizayssa siyishe beettosona

gammo asa hara biittappe dummayiya woga maayoa gattimayiza cora asatinne heyssatanka woga qoophiya wottizayssati ham misilen beettosona

cora asate issipe shiiqidi issi ogera hemettishe beettoosona ha asatuppeka guye bagkara issi ogeppe miye baggan diza wolqama woray beettishe deees

issi paranja mishireera dotorya aabi ahammedi bar kusheza oyqeti eqqidi ha xeelli miicishe beettees

Zino sintan arsanalera wostamera kaa7ida kaasa ereettes ha kaasazan arsanale goole naagizayssa westamezayssi oyqqizi goole gelsizayssa likke doonta gidi zaynnay immizayssi beethtishe deees.

Issi lo7o pula hanotan oosetiza ogeera booththa ciishsha meray diza bessara he metishe deza nam7u suufe maay7iza asati beettosona.

Gammo biitta hara biittappe dummayiya woga maayu'a maay'ida cora asati beettishe de'osona izatappekka sinte baggara uttida nam'ati banta ayfezan maxaxaraza wottidosona.

Dumma dumma meray diza ciishshati beettosona ha ciishshatuppekka miye baggara cora booththa maay7o maay7iza maca asati beettishe de7oosona ha asatikka banta kushe zantoophiya bandira oyqqi eqqidosona.

bootta maay7o gatti may7iza nam7u yelaga macanayti issi yela giyo salo puze zaaridi baynta kushezan xoqu ooththizi naazo tookki eqqidosona izakka enta kusheza bolla zempada duge xeellashe beettawus

cora kawo oosanchadi heessa danka goshshanchadi macasatura attumasati issipe shiiqidi eqqidayssatinne iza danka uttidayssata demmashe de7ays

tooppi ha bandiray beettishe deees ha bandira matanka uttada ba toho qatbaliza issi yelaga maca mishiriyakka bettawus iza matan attuma adde issoykka beettishe deees

Cora asati eqqidayssatinne heyssa danka issoy issoara baynta ooso zaba zoretishe beettosona hayssatuppeka heedzdzati macayssata gidikkonne nam'ati attuma geta.

toophphiya sarotetha naagisida kawo oosanchatuppe issoa gidiza poliseti baynta oyqqiza miisha woykko tokosiza masaare salo zaarizi eqqidosona

Sarotetta naagisiza kawo oosanchatuppe issua gidiza polisezi beettishe deees ha polisezikka barkushe nam7a micizi issua issuakko qaa7a zaarizi ha xeelli haasayishe beettees.

Kawo woosanchatuppe issoa gidiza sarotetta naagisiya asati banta sarota leemisoa bessishe de'oosona heyssatuppeka issoti issoti banta dummatiya maayoza maayidosona.

Toopphiya sarotethanne dere asa sarotetha naagisiya kawo oosanchati woykko xaaceti beettishe de'oosona hayssatuppeka karetha maay'o maayiza sinthe baggara uttiza issi attuma asi woraqata oyqqides.

kaame maara maara oytizi izi asa naatuppe palaha bira ekkonta mala asa naatu payatetta naagissanas gi eqqiza kawo oosanch beettishe deees

Daabu bantasintan wottizi qanxanassinne woykko iza duutti duutidi maanassi banta kushiya xoqu wottidi ha zaariza cora dumma dumma kawo poliseti beettosonna.

Hezdzdu atuma asati maaran utidossonna ha asatuppe sintha bagara waraqataza de"ikkonne gidon utiza issi asi hasayishshe bettes

Dums duma amanuwa kaliya cora asati issippe shiiqidi bantappe sintha bagara ha'i wodiya ushanne kaathiya wothidi xeelishe de'osona.

Hezzu atuma asati othosona izataska nam'tas huphey bo'tti ekikokkonne issi atumagas woykko gidon dizayssas huphey bo'ttontan de's

Nu toophphiya huuphe kawo gidiza toottoriya abiy ahimedey ha7i beettishe de7es. Ha abiyippeka sinththe baggara izi haasizayssi puula hanotan siyetana mala akko simmida ha7i wodiya woykko tekinolooje iqay beettishe de7ees.

Banta maara maara oyqqidi uttiza cora asati beettosona. Ha asatuppe hini baggara asa naati so go'ettiza kawoy immiza kaamezi beettes.

cora asati issisa shiiqe uttidi kifillen beettossona ha asatakka potto denththishshe diza issi gooba attumma assi bettees

Issi yelaga ekkiza mishiriya beettawus ha mishiriyakka ba ayfezan maxaxara wottaza ba duuna zanka zo'o qalame tiyada ba huphe duge yeddada beettashe de7awus.

nu issipetetha wursethi gakkanaashe afirkasikka leemiso gedoos giza taapelazan xaafettiza suufenne iza matan de7iza zotorya awi ahameta potoy beettishe deees

kase tooppiya kawuwa malasa yaagiza issi attumay beettishe de'es ha attumasikka huphi bo7atikkonne ba ayfezan maxaxara wottides.

duma duma wogati nu gammo biittan de7oosona heyssatuppekka yeehowa wogay yetha wogaynne heyssa heyssati de7osona ha nu demiza cora asati yeekkishe beettosona

heera sarotetha naagisiya asatinne dumma goshshancha asati heessa danka kawo oosanchati issipe sheeqidi yeecha qanxi biittan yeggizayssa sintan eqqidosona

Dumma dumma ayfa ayfetanne heyssadankka leemisossi muuze hayssadan hara hara kattata banta sinttan wottidi maanassinne uyo ushshatara ubba giigissiza cora asati beettossona

nam7u guutha nayti oydezan uttidi cora asa xeellishe beettosona ha nam7u naytuppe sinthe baggara diza cora cima asati nayta xeellizi miicishenne entara haasayishe beettosona

heedzdzu kawo oosancha gidiza attuma asati beettishe de7oosona ha asatikka banta sintan deyiza banta xaafiza woraqatan xaafanas kushe giigisidosona

dumma dumma ayfa ayfe mita qommoti nu gaammo biittan de7oosona hayssatuppe issuwa gidiza afkadoosse beettishe de7ees afkadoosse ayfezaa kuntizi iza xeellishe beettiya asatikka de7oosona

Karetha mayo maayiza cora kawo oosanchati beettishe de'oosonna hasube maayiza kawo oosanchatoppekka issi macaranne dumma cora attu ma geti sintha ki beettosonna

Ha wodiyan hanettidaba bolla zaaru7a immanas giya tuupe xaafettiza ta peela matan uttiza issi kawo oosanchay beettes.

issi wolqama orde woykko aaho mitha kuwa giddon eqqiza cora asati beettishe de7oosona ha asatikka baynta kushezan qorqoroza oyqqi eqqidosona

kase izeemaa giza partezassi huphe gidizanne ha7i wodiyan qasse nu timirte ministere gidi sunthetiza kawo oosancha gidiza biranu naggi beettishe deees

Hupha tishamizi ekiza orde atuma asiy betishe de'es, ha atuma asiyka ba ayfezan awappe woyko dumma dumma xufeta nababanas maadiza maxaxara wothi eqides

gaammo asa hara dereppe dummayiya woga maayoya ba maayozan woykko ba booththa maayozan saalisaza maaya eqqiza issi cima ekkiya maca mishiriya beethashe de7awus

Tophiyan duma duma yetha mishati de'osona; haysatupeka diithay beethishe de'es ha diithape guye bagara heezu gidiza asati eqidi xeelishe demmos.

Toho kuwaase kaa7ishe de7iya corag yelagati demban beettoosona hayssatikka toho kuwaasiya kaa7iyoogappe daruwa dumma dumma dhoqqatethanne wolqa bessanaasi woxxishede7oosona.

Issi aho ogera hare canidi hametiza hezhu gidiza asati betosona izetapeka guye bagara nam'u toy de'iza hemeti woyko bululushin demos

Dumma dumma kamethi thophiyan deo'ssonna. Hayssathappe ha nu be'zza kamethi assa natha issisappe harassa efanas goo'zza kametti bethishe deo'ssonna.

Hare gaarezan daro mitha caanidi issisaappe harasa efishe diza issi yalagay beettes. Ha yalagaape sinthi baggara bululiza heedzu goomay diza kaamezikka beettaws.

koronte shupoza giigissiza issi kaame deees ha kaameska meray booththa gidizi koronte shufo qachiza asa shiishshi shiishshizi koronthekko efees

Bootta maay,o gatha maayiza issi orda ekkiza malay keehippe lo7o gidiza woykko puula macasiya woykko orde mishiriya beettashe de7awus

Cora tamare naati issi kifilen uttidi tamarishe beettosona heyssatuppeka astamare oychida oysha zaaranasi kushe keshsishe beettizayssati de'oosona

Oorata dawalisiya miisha kessiyo woykko simkarde gizayssa kessiyo keettan banta oosowa bessanas uttiza asatinne sime kessishe diza asati beettosona.

Bootha kanaterara bootha qolera mayiza issi yelagay bootha bandiraza miththa bolla essidi ba kushen oyqidi ha xeelishin demoos.

Ichashu giidiza asati bettishe deoosona izzetika wolqamma biitta kammiza maatay diiza bessan eqqidayssata iizetappeka issina maaccaro.

Nam'u yelaga macca nayti uttizayssati beettosona. Ha yelagatikka bootta kanateeramne dumma qasseka banta huphphezan heyssadanikka bantas lo'anadan dumma dumma lo'itiya miishshata wotti uttidosona.

bolla xoqazappe duge wodhdhiza sossoro haathazi betes, ha hathazappe sinthe baggara iza xeellishe diza guutha naytinne issi issi asazi beettishe de'osona.

bootta mayo maayiza cora nayti issipe gidi eqqidi izatappe baggati karetha maayokka maayikkonne heyssatuppe baggati banta kushen bandiraza oyqqi eqqidosona

Xoqa bessappe duge goggiza sossoro haatti beettishe de'ees ha haatha xeellishenne iza matan eqqiza cora yelaga nayti beettishe de'osona

Biithay beettonta wora gakkishe diza miththa bonccoti beettishe de'osona ha guutha bonccotappe miye baggara xoqu giza miththatikka beettosona.

Issi wolqama aaho abba haathayo giddon issi attuma asi koxe oyqqidi eqqidayssi beettees ha asikka wolqama xawulaza micidi iza bolla eqqides.

Issi yela ga nayeya beettashe de'awus hayela giyakka barqoodheza guye zaalada xeellashe demmoos izakka barkushezan aha7i wodiyan giigiza aaza miishakko yeggiyo zo'o borsaza oyqa eqqadus.

biittay sololi sololi issisappe harasaa biyo bessan eqqizi xeellishe dizaa cora asati beettosona. ha asatuppeka miye baggara wolqama orde shuchchati beettosona.

nam7u yelaga macanayti banta nam7u biradhe salo zaaridi sinthaa yaa zaaridi julle hazaari eqqizayssati beettishe de7oosinna

Laapun tammu shawu wode woykko layta taarike de'ees giza xuufe xaafettiza tapeellaza woykko woraqataza baa kushen oyqqiza issi yelagaynne izaara diza asati beettosona

Issi aaho woykko wolqama abbay beettishe deees ha abbappekka sente baggara xoqu giza biittay beettontanne wolqama gidiza woray beettishe deees.

Haatta hafinthappe hefintha pinnanas maaddiya wolwolozan uttidi bishe diza cora asati beettosona ha asatuppekka issoy maxaxara wottidi ha xeellishe deees.

issi wolqama katama woykko amba giddon maatay puulattiza hanotan mokkizayssinne haatthay xoqu gizi bollara goggizayssi beettes

Qophe ba huuphen wottiza issi yelagay beettishe deees hayelagappeka guye baggara wolqahama xoqu giza shuchchatiza bessay beettees.

Dumma dumma bootta maay7o may7iza cora asati issipe gidi eqqizi haattanne maata bantha kushezan oyqqizi ha xeellishe deettosona.

Oyiddenni utizza issi atuma asi betees.haa asi bettikkonne izappe sinththe bagara eqidi baa waraqatazanni wati xaafanakkonne haa asazza besishshe diza issi atuma asi betishshe de'es.

issi timirte keettan tamariza cora naati bayntana issi mala gidisiza dumma dumma bantamayuwa maay7idi kawo oosanchatuppe sinthe baggara salpezan eqqidosona

Asa naata issi bessappe hara bessa efiya wogga kaame ogeezara bishe beettes ha kaameppe miye baggara dumma dumma cora keeththati beettosona

cora asati issi keettan beettosona heyssatappekka kawo oosanchatinne guye baggara eqqiza issi issi yelagati beettishe de'oosona

Cora asati issife shiiqidi ha7i wodiyan giigiya matooqiya kessanasi issoy issuwara banta tara oykko bantamaara maara naagidi eqqidayssati beettishe de7oosona.

Cora maca asatinne heyssadanka nam7u attuma asata deemmishe de7oos ha asatuppeka guye baggara biratan woykko qorqorozan direttiza keetti beettishe deees.

cora asati issoy issuara shiiqidi qoodan maca asati keehippe dalga gididi xeellosona ha asatuppeka senthe baggan issiniya barka utteda komputerezan xeellashe beettawus

cora cima asati issipe shiiqidi banta ammano ammano bessizabata heessadanka isilaama ammano kaallizayssati banta huuphen qophe daanizayssa wottidayssati cori beettishe de7oosona

nam7u maca nayti kawo oosora issippe gidi uttidayssati beettosona izatappe miye baggara nam7u yelaga attuma nayti banta kushen silkeza oyqqidi eqqidosona

cora kawo oosanchatinne heyssa danka goshshanchati macasatura attumasati issife shiiqidi baynta zooren zooren ziire zitizi eqqidayssati beettishe de7oosona

Tophiya wotha isporttiyan erettiza issi yalagiya beettashe de7awus. Izakka ba huuuphe qachontta guye yeddada wotha woxewuge qonccen beettishe de7ees.

Zo'o maayo mayidasatura bootha mayo mayidaysatuura toho kuwase ka'ishe beetosona. Haysatuppeka enta qooday daro gidikoninne zo'oti dari bessosona.

Nam7u yalagati bootan dunkkaane sinthaara kuwaasiya kaa7idi gelissidi ufayssaasi woxxishenne issoy issuwara qoomettizi miiccishe beettosona.

Toho kuwasiya ka'idanne ka'i wursi xoniza yelaga nati ufaysa hanotan gupizaysati banta kusheza salo mic'idi banta gobateta besishe dizaysati betosona.

wolqama woray guye baggara beettes ha guye baggara beettiza wora sinthan cora asati banta eqqiza bessan bessan woykko citan citan eqqidosona

toho kuwaase kaassan eretiza macanayti eqqizayssati beettishe de7oosona izaytara eqqiza issi attumasikka beettishe de7ees

toho kuwaasiya kaaiyo issi aaho demba sohoan eqqiza nam7u asati beettosona nam7u asatikka kaa7iyo denbappe kare baggara eqqidosona

Toho kowaasiya kaa7iyo hissi denba sohoan beettiya guutha nayti de7oosona iza tikka kaa7iza bessay maatay biitta kammida sohona.

aaho kowaasiya kayiza denba bessan ka7anas giigettize diza cora asati beettosunna ha asatuppeka issi yelaga zorishe diza issi attumasi beettees

Toha kuwaasiya kaa'ishe beettiya heedzdzu gidiza yelagati beettosona izatappe nam'ati issi bagga gidikkonne issoy bicha baka deees

Toho kuwaase ka7ishe beettiya nam7u nayti de7osona heyssatappeka guye baggara zo7o maay7o maayida issi yelagay hokkides.

Toho kuwaase kaasan erettiza nam'o yelagati kaa'ishe beettosona izatappe guye baggara tooppe bayndirazikka beettees

toopphiya bandira maayodan woykko pootadan aathta maayanasi mica eqqiza issi yelaga wotanchiya barhu phezanka shaashe daanizaba qachada beettawus

banta toha kuwaasiya kaa7i wursidi gooba nuna dandayizayssi oone giza malata doona hangidi ufayssan kumiza yelaga macanayti beettishe de7oosona

toho kuwaasiya kaa'iyo kaassan eretiza cora nayti beettishe de7osona izatappekka zo7o maay7o maay7izayssati kaa7iya gita gidikkone intappe giddon nam7u asati kaassa kaalettizayssati beettosona

toho kuwaase kaasan erettiza asati issife kuwaase kaa7ishe demmoos ha asatuppeka nam7ati issoy issora sugetishenne sinthe baggara diza issoy efishe beettes

Wottan anjettiza cora asati beettishe de'oosona ha asatuppeka guye baggara wolqama kawo oosanchatinne heessadanka goshshanchati issipe gididi entara eqqidosona.

hemettanas dandayonta asati uttidi laaggiza kaame milatiza oyde beettishe deees hayssika ha7i woden yida hametonta asas oykko tohay sakkiza asasi lo7o gidizayssa

Haytan wottidi asa naati yetta heyssa danka dumma dummabata siyanas go'iya ha'i wodeyan yida miishati nam'ay beettishe de'oosona.

Macanatu huuphiya lo'etiyo keeththan kareta oyde beettizayssi de'ees ha oydeppeka qommo woykko bolla baggara macanatu huuphiyan wottiza miishay beettishe de'ees.

Tophphiya bandiray de'iza issi horophphiley beettes ha horephphilezaikka medhoy booththa gidikkonne sa"appe dendi bonta de'ishshe dendanas buro haniza horophphiley bettes

Na'mu goman kololiya sayikile gizayisa lagiya asati betishe de'osona hesatappeka duma duma merayi diza qophe banta huphen wotizayisati de'osona

Issi lo'o ogera bululishe woyiko ha yishe beettiya aysuuze giza kaamee deees ha kaameppe miye baggara xoqo giza kuway diza mithati beettishe dosona

Issi attuma bitanezaara issi maCceera hamettishe demmoos. Ha asatuppe sintTe baggaarakka ha7i wodiyan oosettiza poo7o immiza miishata maaddiza miishay de'ees.

dumma dumma kaame qommoti beettishe de'osona. izatappekka hahosa caaniza woykko adussa kaame beettishe de'oosona. enta qoodaykka heedzdza gidosona.

Aahu woykko denba ogeera aazinne oyqontha bessan kolo lize beettiza hidzdzu goomay diza kaame beettashe de7awus.

dumma dumma kaameti beettishe de7oosona izatappe sinthe baggara bootta madabara bar bolla caanaza yiza issi ceegga ekkiza kaamiya beetthashe de7aws

Gatta keetta issiniya beettashe de'awus .Izappe sintha baggara xeellanas shorenna shuchcha biitta gidiza issati beettosona.

Dumma dumma kaameti toopphiyan de,oosonna heyssatuppekka issua gidiza heedzdzu tohay diza bajaaje beettashe de,awus iza biza ogezikka keehippe puula hanotan oosettiza bessara bashe de,awus.

Dotoriya Abi Ahamedinne izaara de'iza asati issippe giddi eqqidi Abi Ahameda oychishe beettosona. He issatuppe nam'ati maca asata giddikkone heezzati attumageta.

Issi aaho ogera hamettishenne dumma bululishe dizaa kaametinne bajaajeti heyssa danka saykileti beettosona izatappeka issoti issoti ogeppe gaxan eqqidosona

Issi puula hanotan kexetishe diza ketha misiley de'es, de'es ha tapelazapeka garsa woyko tosa bagara issi atuma assiy bas kusheppe qomot bagan garsa bagan with ha xelishe betes

is tula ogeni oothetiza ogeyira woyikko asippalitezara koloolidhe betiza kammeti deosoona hayisatikka Soho kametaka getetidi xeesetoosona

Cora asati issoy issuwara kushetidi tookishenne biitappe dentishe beettosona. Ha asatikka dentishe diza miishshay booththa keehippe deexiza miishsha.

ha7i keetta keexanas gi asa naati biitta goyanas go7etiyo issi biitta goyiza kaame beettishe deees izappe miye baggara issi yelagay hemettishe beettees

Karetha qopeza bare huphen wothiza ordi ekiza issi yelaga atumay ha tana xelishe demays . Izappe guye bagara xoqu giza mithatika betosona.

Gala'o merayinne hara merati de'iza qlamezan tihetida keththay akizays betishshe de'es ha keththappe sinththa bagara haththati baanas kesido waroy bettishsh de'es

Tamaare nayti tamaarishe demmos; haysatara uttiza timirte wanna woykko huuphe gidiza biranu nagika enttape miye baggan uttides.

Issi timirte kethan cora yelaga nayti galal'o mayo mayida ha simidi isporte woyko bolla payatetho nagisiyo timirte osso othishe betosonn

wonago yumbursiya giza xuufe deiza issi yumbursiya hara yumbursetappe dummayiya entha bandira malatizayssi beettishe deees

Wolayta soddo yumbursiya akawuntinge dipartimente bagga laytta wursida tamare naati beettishe de'osonna.

tamare keethta nam7utshaanne tammanne laapun maarotetha layta koyro wonta gizayssa xuufe mita bolla xaafaza oyqa eqqiza guutta nayeya beettashe de7awus

cora maca naytinne attuma nayti heyssa danka banta ammanora ammanora deizayssati issi kifilezan uttidi samarishe beettosona

dumma dumma bessan oottiza woykko wolqama kawo oosanchati issoy issuwara shiiqidi maata biittan hiididi iza bolla eqqidi haasayishenne ufaytthan miicishe beettosona

wolayta sooddon eretiza daro timirte keeththatuppe issua gidiza liqa timirte keeththan tamariza nayti beettishe de7oosona heyssatappeka sinthe baggara uttiza isse maca naazi xaafashe beettawus

Dumma dumma biittappe timirte keetta galishe diza naata inta suntha oyqishenne inta borsaza qoxa xaretishe diza asati beettoson.

Issi kifilezan uttizi tamarezi ba xanna7ishe de7iza cora nayti beettosona ha naytikka maxaafa keethtan uttidoyssi beettishe de7ees.

Meray kareti ekkiya issi yelada maca naya ha simma eqqada beettos izippe guye baggara issi puula hanotan shuchchappe keexettiza keethti bettishe deees.

issi timerte keeththan guutha woykko yelaga naati coridayssati hemettishe demmoos ha guutha naytuppe sinthe baggara dumma dumma maatati beettosuna

tammanne nam7anto kifile tamare naatu wursetha paace ayfe odanasi gi uttiza xuufe sintan diza braanu naggi beettees

issi issi buro diccishe diza mithati beettosona ha mithatuppeka garse baggara biitta kammiza maatati melishe dizayssati beettoosona

Issi yelada attuma naay beettishe deees ha yelaga attumazikka basinta keehippe xumisidi ha xeellishenne keehippe yiillotishe demmoos.

Kawo ooson anjetiza issi yelaga maccay ayiya tana xeelashe betaws izaka ba kushezan kawope anjetayda madalazane hesa hesa malazanka qase ohka uttadus.

Cora Asati shucha sugishene duma oge othiza kame geduwa kali kalidi isibata isibata gigisishe betosona.

Asa naytanne dumma dummabata issisape harasa efiza woga kame betishe dees. Ha kamenika gelanasi sugetishe diza asati beetosona.

Oges giddon eqqaza ha xeellashe deiza issi orda ekkiza yelaga macanaya beeththawus hayelageppe guye baggara wolqama woray deees.

aspalte ogeza nam'as shaakkiza giddon biitta kuntidi nam'u baggara ya bagginne ha baggi laalothontha mala wottizayssi beettishe de'ees

Nam'u kaameti beettishe de'oozona izatappe guye baggara beettiya kattata woykko heyssa heyssadanka harabata caaniya guyen gonge diza kaame beettishe deees

cora asati issipe shiiqidi issoy issuwara haasayishenne ha xeelli eqqishe beettosona ha asatuppkka sinthe baggara dumma dumma keeththati woykko mitati kuwaysidayssati de7oosona

issi kaame biitta goyizayssa demmishe de'oos ha kaameppe miye baggara nam'u asati beettosuna izatappe sinthe baggara wolqama woray beettishin de'ees

Issi aaho kareta ogezi beettishe deees ha ogezappeka gaxa gaxakko xeelli wode issi shuchchattizanne biittay sololi solole biza bessayi deees.

toopphiyan daro kaameti de7ikkonne heyssatappe issua gidiza oge ooththiza kaameti beettishe de7oosona ha kaametuppe miye baggara hemettishe deza cora asata demmoos

Getenne haanne xaaxettiza woykko siti gibanta ogera hemettishe diza issi kaame beettishe de'ees ha kaame biza ogeppeka miye baggara issi mitta demmoos.

issi aaho demba ogiyan hemettishenne laaggishe deiyo mehe beettees ha meheyakka laaggiza issi yelagay beettishe deees

yaa7a yaa7iyo keethtan uttiza cora asati beettishe de7oosona ha asatakka yaa7issishenne enta qofa ekkanas sinten utte tamarsishe diza issi attu maasikka beette.

issi keethtay beettishe deees ha keettappe sinte baggara dumma dumma go7a immiza mitatanne heyssa danka biitta kammiza maatati beettosona

naxalaza barhupphen gatta xaaxata morgeera aaththa ekkiza issi yelaga mishiriya haatta duuqashe beettawus

Cora asati issi saa shiiqi eqqidi haatta tuuboza matan eqqidosona ha asatuppeka issi attumage guye baggara kechcha bolla eqqidi bar kushe kiise naaqqides

Cora kawo oosanchati issipe shiiqidi haaththa payatettanne heyssa danka dumma dumma haathtay asa naatusi aykena hanotan gakkiyakkonne kilishe demmoos

arbamince katama haaththa oosuwa efiya dirjite yaagetiya tuupe xaafettiza woraqatay oykko tapeelazi beettishe deees izappe guye baggara wolqama mitatinne worati beettishe de7osona

dumma dumma kawo oosanchati issipe shiiqidi banta pute tokkizayssata woykko maata oyqqizi issoy issuara miicishenne haasayishe demmoos

Haatta duuqidi issisappe harasaa efana si a'i wodiyan oosettiza maashinezan haatta duuqishe bessiya cora asati beettosona.

Asa naatus haatta ubbasa gattanas gi kawo ooson anjettizi ooththishe diza asati beettishe de7osona ha asatikka haatta ooso as zoretishe beettosona.

Boththa maayo gaaththi maydda coora assatti issippe gidizi beettishshe deosona ha aasattuppekka issi issi assaththi baantha kushsheza haaththen meccetishe demmos.

Cora asati issippe eqqidi banta huphphezan kobbe woththizaysati ha xellishe betoosona ha asatuppekka siththa bagara ha'I wodezan asa natu wolqqa minjanas ossetiza mashshineza demishshe de'oss.

heedzdzu gidiza attumasati beettishe de7oosona izatikka banta oyqqida jarkanezan haatta duuqishe beettosona heyssatappe miiye baggara wolqama xoqu giza mithasi de7oosona